Daabihi n ʒiya ka shab bɛ tooni ka shab bɛ nyaanga ban ʒi tooni maa puuni yino puɣusirila tuya ka yɛ liiga ʒiɛ ban ʒi nyaangi maa gba puuni yino yɛla liiga ƶiɛ ka bi niraba ayi pili zipiliti ka bi niraba ayi gba bi pili piɛri tamtamla bi tooni